Vana vatotori vasati vatanga fundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora zvavo zveana atotori kweanenge eifundiswa tsika nemagariro nekugarisana zvakanaka nekuremekedza amweni.

Vafundi vefundo yevana vatotori vanofanira kunge vakatengerwa hembe dzechikora nemagwada akanaka vafundisi vavo vanokurudzirwa kuti vafundise ana maererano netsoka nemagariro nekugarisana nenantu zvakati mboryo.

Ana atotori asati aenda kufundo yekutanga anokurudzirwa kuenda kufundo yavo yeana adodori, kweanenge eifundiswa kutamba neamweni zvakanaka ,tsika nemagariro nekuteerera anamai naanababa avo antu akuru.

Ana efundo yepashi pashi ana yeana atotori anokurudzirwa kuti atengerwe hembe dzekupfeka dzechikora nemagwada akanaka vafundisi vanokurudzirwa kutamba neana nerudo.

Ana echikora efundo yenana adodori anofunda maningi kubudikidza ngekutamba nekuona mifananidzo vafundisi vanokurudzirwa kupe ana mukuwo wekutamba wakati kuti.

Kuzvikora zvefundo yevana adodori asati atanga kufunda chikora chekutanga kunokurudzirwa kuti ana apuwe zvikafu zvekurya kana kurongedzerwa zvikafu kuti vazotanga kuchikora.

Vabereki veana vanofunda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vatengere ana magwada nehembe dzechikora dzakanaka dzakasukwa kuti ana afunde zvakanaka pasina mikhuhlani.

Kuabereki ane ana anofunda kuzvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri anokuridzirwa kuti atengere ana hembe dzekuchikora nemagwada echikora akanaka kuti ana afunde eidakara eishenya mwoyo wakanyevenuka.

Ana echikora efundo yekutanga achiri adoko anofanira kufundiswa kugarisane nentu zvakanaka mumiganga nyanyisa kuzvikorayo anofanirazve kurudzirwa kuti atengerwe hembe dzekupfeka dzechikora nemagwada.

Kundau dzinofundira ana adodori nemuzvikora zvekufundo yekutanga kunokukurudzirwa kuti kunge kuine zviro zveana adoko zvekutambisa, zvakaita semudzuwe, mutserendende zvakadarokwo kuwanda.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunofanira kunamirwa mifananidzo nezvipepa zvakabharwa zvifundo maererano nezveutano kuti ana echikora eirenge, aziyewo.

Fundo yekutanga ndiyo fundo yakakosha mukati mweupenyu hwemunhu. Ngekuti ndiyo inopa munhu kuti achafunda ere, zvachazwa kana akuzvifundo dzemberi vafundisi vanokurudzirwa kutenga mabhuku.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vafunde neamweni zvakanaka. Pasina kutakana vabereki vanokurudzirwazve kuti vatengere ana hembe dzechikora memagwada.

Vana vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vatengerwe mabhuku eku bharira ngeabereki awo ana efundo yekutanga azhinji anofunda ngekunyora mifananidzo.

Vakuru vechikora vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vachengetedze ndau dzechikora dzakachena dzine maruwa anoyevedza akanaka kwazvo neruvara rwakapendeswa chikora rweipenya.

Ndau dzinofundira ana echikora efundo yekutanga nefundo yechipiri dzinofanira kunge dziri ndau chakachena, ndau dzakashongedzeka, dzisingakonzeri kutapurirwana kwezvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Kuzvikora zve fundo yekutanga vafundisi vano fundisa ana kuzvikora vano kurudzirwa kunge vari vandu vane rudo vandu vano ziye basa ravo vakafunda basa ravo vakarizwa ngeu nyanzvi.

Vabereki veana anofunda kuzvikora zvefundo yekutanga anokurudzirwa kuti atengera ana hembe dzechikora nemagwada echikora kuti ana afunde zvakanaka asikatondorwi nechando eidakara eshe.

Vafundi vefundo yekutanga vano kurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora vanemagwada kuti vafunde veidakara ,vafundisi vevana veafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vanyanye kutamba neana.

Vatungamiri nevakuru vechikora chefundo yekutanga nechefundo yechipiri , vanokurudzirwa kuti vatenge mabhuku akawanda muzvikora umu kuti ana echikora ayerenge, afunde zviro zvakawanda.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora ngevabereki awo nemagwada kuti vafunde veidakara. Vanokurudzirwahe kuti vafundisi vavo vavafundisewo kubaya baya makombiyuta.

vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada nezvekubharira mabhiro nemabhuku. Kuti vafunde zvakanaka veidakara veishenya.

Akowa efundo yekutanga anokurudzirwa kuti atambeo mitambo inotambwa kuzvikora kwavoyoo yakaita semabhora jutomuka mijaho kuti varambe vakagwinya makodo nemishuna.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri kunyanyisa zvefundo yekutanga abereki anokurudzirwa kuti aisire ana chekurya kuti ana paanosvik kuzvikora asazoswera nenzara.

Muzvikora zvefundo yekutanga ana echikora anokurudzirwa maningi kuti atengerwe muhembe dzschikora nemagwada kuti vasatondorwa vafundisi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kubata nekufundisa ana nerudo.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zveana atotori asati atanga fundo yekutanga. Kunokurudzirwa kuti atungamiriri vezvikorazvo vanasire zviro zveana zvekutambira zvakaita semidzuve, mitserendende kuti ana afunde eidakara.

Ana echikora anofunda kuzvikora zvefundo yekutanga, anokurudzirwa kuti ange eierenga zviro zvinonga zvakanamirwa kumadziro, zvinoabetsera kuti aziye zviro zvakawanda maererano ngeutano hwavo, netsika nemagariro.

Muzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vafundisi vanokurudzirwa kuti vanamire mifananidzo nezviro zvakabharwa kuti ana aerenge zviro maererano nezvekufunda kwavo.

Vabereki vevana vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti atengere ana hembe nemagwada ekuendesa kuchikora kuti ana afunde eidakara, ana afunde eishekerera neamweni asingafungi kuti anobva kunotamburiwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuchikora vapuwe basa rekuita vari kanyi ngevafundisi vavo kuti zvasvika kanyi vasvike veiramba veifunda kwete kusvika kanyi veitamba peshe peshe.

Ku zvikora zve fundo yekutanga nezve fundo yechipiri nezve fundo yepa dera dera kuno kurudzirwa kunga kuine nhandare ndau dzeku tambire mitambo yakaita seku tomuka mabhora ne mujaho.

Kuzvikora zvefundo yekutanga, nezvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera, akuru ezvikora anokurudzirwa kuti atenge mabhuku akawanda ekuti ana aerenge eirya mabhuku eiona fundo yakawanda.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vana vechikora vanokurudzirwawo kuti vatambewo mitambo yakaita semabhora kuita kuti vagwinyise makodo nemishuna kudzivirira zvirwere zvinokonzerwa ngekuramba antu akagara pashi.

Vakuru vezvikora nevatungamiriri vemuganga anokurudzirwa maningi kuti agadzire ndau yeana adoko efundo yekutanga agadzire ndauyo yekuti ana anotambira paine midziwe nemitserendende.

Vafundisi veana ekuzvikora zvefundo yekutanga vanofanira kunga vari vafundisi vanerudo kwemene nekuti ana atotori efundo yekutanga adi kuvhiringidzwa maningi ngaafundisi ane utsinye.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vafundo yepadera-dera, vanokurudzirwa maningi kuti vanyanye kufunda zvifundo zvemashomhu nesainzi nekuti ndizvo zvinochinja ndaramo munyika yeZimbabwe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera mazuva anyamashi vakufundiswa maningi mabasa enyara neamweni mabasa anoita kuti nyika yezimbabwe iite zviri nane.

Vafundi vekuzvikora zvechipiri nezvikora zvepadera-dera vaakufundiswa mabasa enyara akaita seekubika-bika eshe vakomana neasikana nekuti mazuwa anyamashi mabasa enyara ndiwo aakuponesa anhu.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera ana echikora akufundiswa kubata mabasa enyara Mabasa enyara aya akadai nekunasira motikari nekuti nyika yezimbabwe mazuwa anyamushi mabasa enyara ndiwo akutobhadharamo.

Kubazi rezvekufunda muzvikora zveshe zvefundo yekutanga zvefundo yechipiri nezve fundo yepaderadera kunofanire kunge kwakagadzirwe zvigaro zvakanaka kwememe kuti anhu afunde nekunyorera pakanaka.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho kuzvifundo zvenyara zvakaita sekutsetsa simbi nekupishira nekunamira simbi.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nekuzvikora zvefundo yechipiri nefondo yepadera dera vakuru vezvikora vanokurudzirwa kuti vatenge zvigaro zvekubharira kuti ana afunde eibharira pakati moryo.

Ndau dzinofundire ana atotori ana efundo yekutanga ana efundo yepade neyeana efundo yechipiri dzinofanire kunge dziri ndau dzine zvekugara nematebhra akanaka kuri vanyorerw pakati mworyo.

Vafundi ve fundo ye padera neve fundo yechipiri vano kurudzirwa kuti vafundiswe mabasa emaoko zvakafanana neku bhara mifananidzo inozo tengeswa nge mare yepa dera dera.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri neyepadera vaakufundiswawo mabasa enyara akaita sekutsetsa simbi nekutsetsa mbuti nekuti nyika yedu yeZimbabwe yakuraramiswa ngemabasa enyara.

Vafundi wefundo yepiri nevafundi wefundo yepadera dera kunyanya maningi kufundiswa mabasa enyara nekuti mabasa enyara ndiwo akuraramisa antu munyika yezimbabwe kunyanyisa ekugadzira motokari.

Mazuva anyamashi ana echikora efundo yokutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa maningi kuti agwinyisire kwemene ngezvifundo zvesainzi nemasvonhu kuti azokwanisa kuitawo anamukoti nemadhogodheya.

Vafundi ve fundo yepa dera vafundi ve fundo ye chipiri neve fundo yepa dera vano fundiswa maningi zvifundo zve sainzi kuti azoita madhokodheya nana mukoti anozo detsera antu anonga eyi rwara mu zvipatara nemu makirinika.

Ndau dzefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri dzinofanire kunge dzirindau dzakachena, ndau dzisina marara, dzakachekererwe shango zvakanaka, dzakapendwa neruvara rwakati mhoryo.

Ana echikora anokurudzirwa kuti aenda kuzvikora zvawo kunyanyisa zvikora zvefundo yechipiri asiyane nekuita zviro zvekudanana pachawo asikaiti zvekuerenga mabhuku nekuti ramangwana ravo rinozoshaishika.

Muntu weshe zvisinei nekuti unotarisika sei, zvirema, mapofu ndeantu asikakoni kugara anokurudzirwa kuti aendeswewo kuzvikora zvinofundisa antu akadarokwo.

Muzvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri vana vechikora vanofanira maningi kufundiswa maererano nezvifundo zvesainzi nekugadzira mitombo inoraramisa anhu ane matenda makurutu .

Zvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa kuti vanyanye maningi kudakarira kufunda zvifundo zvesainzi izvo zvinozoite kuti zvichinje nyika dzizhinji.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, kana zvefundo yekutanga, nezvefundo yepadera-dera, kunofanira kunga kuine nhandare dzekutambira mitambo yakaita semabhora ekukhaba, nemabhora enyara, eakomana neasikana.

Muzvikora zvefundo yechipiri nefundo yekutanga. Antu anofanira kukurudzirwa kuti achengetedze utano hwavo achiri atoko nekuti hunozonesa kutwasamura antu enga abva zera.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanofunda zvifundo zvakasiyana-siyana zvakaite sezvifundo zvemasvomhu, zvifundo zvesainzi nezvifundo zvekubaya-baya zvivhitivhiti.

Vabereki weana wefunda kuzvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa kuti atengere ana hembe dzechikora nemagwada echikora kuti vana vafunde eidakara asingatonhorwi ngechando.

Vafundi vemuzvikora zvefundo yekutanga negundo yechipiri vanokurudzirwe kuti vatengerwe hembe dzechikora dzekupfeka nemagwada akanakakuti vana vafunde vasikatontorwi veifunda zvakanaka pasina chinoita kuti avhiringike.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, ana echikora anofanira kugara kufundiswa kugara zvakanaka neamweni. Anofanirazve kukurudzirwa kuti atengerwe hembe dzechikora nemagwada ngeabereki avo.

Vafundi vefundo yekutanga nevefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatengerwe mabhuku ngeabereki awo, mabhuku ekubharira basa rekumbatso nebasa raanopuwa kubharira ariyo kuzvikora kwawoyo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga kunyanyisa zvikora zvefundo yechipiri, vana vechikora vanokurudzirwa kutengerwa hembe dzechikora dzakareba dzakanaka nemagwada kuti vafunde zvakanaka.

Vafundi vefundo yekutanga nevefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vabereki aatengere hembe dzechikora dzakareba dzinovhara mushuna yeshe kuti ana neafundisi vafunde zvakanaka.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, kwaane zviro zvekushandisa zvakawanda, zvimwe zvezvirozvo kuemba. Ana anoenda kumakwikwi ekuemba ,anenge awina opuwa mubairo kana mare.

Kuzvikora zvefundo yekutanga ,nezvikora zvefundo yechipiri, nekuzvikora zvefundo yepadera-dera, vakuru vezvikora vanokurudzirwe kuti vachengetedze nzvimbo dzakachena ,kuti pasaita matenda anotangira pazvikora pawopo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti sezvo vava vantu vaa kukura, vatengerwe hembe dzechikora dzakareba, kunyanyisa asikana kuti asazovhiringidza afundisi awo.

Vafundi vekuzvikora zvefundo yekutanga nechipiri vanokurudzirwa kut vatenge hembe dzechikora kuti vafunde vakafanana nevamweni, veidakara, veishenya kuti ramangwana ravo riite rechijeka.

Vabereki vevana vanofunda kuzvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa kuti atengere ana awo hembe dzechikora nemagwada echikora kuti ana afunde eidakara.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nefundo yekutanga nefundo yepadera-dera akuru ezvikora anokurudzirwa kuti atengere ana zvigaro zvekugarira nekunyorera kuti ana anyorere panzvimbo yakati moryo.

Kuzvikora zveshe zvefundo yekutanga, zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera, akuru ezvikora neatungamiriri anokurudzirwa maningi kuti anasire nhandare dzekuti ana echikora atambe mutambo yakaita semabhora.

Kuzvikora zvefundo yechipiri abereki anokurudzirwa kuti atengere ana hembe dzechikora nemagwada kuitira kuti ana aende kuzvikora eifunda zvakanaka akadakara mouo yakanyevenuka veishenya.

Vafundi vefundo yechipiri kunyanyisa ndombi dzinokurudzirwa kuti dzipfeke hembe dzechikora dzakareba. Hembe dzechikora dzinoita kuti vafunde zvakanaka vasikaiti kuti maticha abatwe ngemuedzoba.

Vafundi kuzvikora zvefundo yekutanga, nefundo yechipiri, nefundo yepadera dera, vanokurudzirwa kuti vatambewo mitambo yakayita semabhora, kuti vagwinyise makodo nemishona, kudzivirira matenda nemikhuhlane yakawanda.

Kuzvikora zvefundo yekutanga zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri mutori yaakuru echikora kuti aone kuti ndau iNofundire ana yakachena ere ndau inofundire ana inofanire kunge yakapendwa zvakanaka nembatso dzekufundira dzakati weke kuchena.

Vafundi vefundo yekutanga nefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora nevabereki vavo nemangwada echikora kuitira kuti vasatondorwa pavanenge veifundiswa neva fundisi vavo.

Muzvikora zvefundo yechipiri nefundo yekutanga ana echikora anokurudzirwa kuti abereki awo awatengere hembe dzechikora dzakanaka kuti ana aenda kuchikora afanana neamweni.

Muzvikora munofanira kunge makachengetedzwa zvakanaka kunyanyisa zvikora zvefundo yepa yechipiri, zvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yekutanga nezvefundo yepadera dera zvinokurudzirwa kuisa mireza wenyika nemureza wechikora kana uripo.

Vana vechikora kunyanyisa vana vechikora kufundo yekutanga nefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vaite mitombo yakasiyana siyana kuzvikora yo kusanganisira mitambo nezvekuemba.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti kana vaendeswa kuzvikora kunyanyisa kuma bhodhingi kwavanonga veite yekugarireyo , vashande nesimba veiziya kanyi kuti vakusiya kwakadini

Mazuwa anyamashi kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, kunokurudzirwa kuti kuiswe ruzhowa runovhara zvikorazvo, kuti ana atotori asabiwa ,nekutiza eienda kanyi.

Mundau dzekufundira dzeana echikora chekutanga neana echikora chechipiri kunofanika kunga dziri ndau dzakachena, ndau dzine maruwa akachekwa zvakanaka neshango rakachekwa kuitira asatapurirwa zvirwere.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatenge hembe dzechikora dzakareba dzakanaka nemagwada kuitira kuti vafunde zvakanaka vasikatondorwi.

Vafundi vekuzvikora zvekutanga kana zvechipiri vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikora kuvafundisa ngezvechikora kuti remangwana ravo ringe rakti mhoryo.

Vafundi vefundo vekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatambewo mitambo yakaita semichongoyo veienda kuti tisarasha chunyakare chedu.

Muzvikora zvefundo yepadera-dera nezvefundo yechipiri vafundi vakufundiswe mabasa enyara ngekuti nyika yedu yeZimbabwe mazuva anyamashi mabasa enyara ndoakutopa ndaramo akaita seku aka.

Vafundo vefundo yechikurutu yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera Vanokurudzirwa kunge vari vantu vakuziva zvavanoita maererano nezvehupenyu vasaita zvekutamba variyo kuchikorayo.

Vana vanofunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera anokurudzirwa kuti kana aenda kuzvikora kwavoyo afunde nesimba. Asiyane nemitambo yepabonde kuitire kuti idzivirire zvirwere zvepabonde zvakaita seshura matongo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti kana waenda kuzvikora kwawoyo zvefundo yepadera dera, vafunde zvakanaka veifunda nesimba kuti wachinje remangwana renyika yedu yeZimbabwe.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveafundi anenge eifundira kuti apuwe zvitupa zvepadera antu anokurudzirwa kuti ashande nesimba eishandisa zviro zvakaita semakombiyuta nekuerenga mabhuku anenge ariyo kuzvikora yo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora kwavoyo veyifunda ngemwoyo weshe kuti vachinje magariro nendaramo yewantu neyavowo munyika yeZimbabwe.

Vafundi vekuzvikora zvefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera, sevantu vanozi vanofunga vanofanira kugara pandau dzakachena ndau dzisina marara kuitira kuti zvirwere zvisa tapurirwana .

Vatungamiriri vezvikora kunyanyisa zvikora zvefundo yepadera-dera zveana anenge eyifunda kuti apuwe chitupa chepadera anokurudzirwa kuti atenge mabhuku akawanda anogara mumbatso yekuerengera.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera atungamiriri anokurudzirwa kuti atengere afundi mabhuku ekuerenga akwanda kuti afundi anodakarira zvekuerenga agare mundau dzinochengeterwa mabhuku eitsvaka fundo yakawanda.

Kuzvikora zvefundo yapadera dera vafundi vanokurudzirwa kuti kana vaenda kunofunda vafunde zvakanaka veifunda ngesimba veisiyana nezviro zvino bingaidza kufunda kwavo.

Vafundi ve fundo yepa dera dera vano nyanyiswa maningi ku kudzirwa kuti kana vaenda ku zvikorayo vashande ne simba kuti vachinje ndaramo dze kanyi kwa vanonga vakabva.

Vafundi vedundo yepadera dera vanenga veifundira kuti vapiwe chitupa chefundo yepadera sezvo vari vandu vakuru vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vaziye chihambire vasiyane nezviro zvinovhiringidza ramangwani ravo.

Muzvikora zvefundo yepadera dera vatungamiriri vanokurudzirwa kuti vatenge mabhuku ekuisa mumbatso dzinogara mabhuku kuti ana echikora anodakarira hawo kuerenga auye hawo eierenga mabhuku.

Ndau dzeshe miganga yeshe dzinofanirwa kunge muine zvikora zvefundo yepadera dera kuti antu asa hamba mumango mukurutu veyienda kuzvikora zvefundo yepadera dera kune dzimweni ndau.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa kuti aenda kuzvikora yo aziye chihambire. Asiyane nezvekuita zviro zvepabonde kuti asabatwa ngezvirwere zvakaita seshura matongo.